Cal man tye ka nyuto bodaboda ma otingo dano tye ka ngwec ki i yo ma itenge mac kicwinyo i dye lyek ma tye ka wang.

Cal man nyuto cal ngat mo ma tye ka tedo ki keno makar kun en woto ki medo kado i dek meno.

Cal man nyuto cal dano mo magin gitye i dog pi kun ngat acel tye dako mo motingo latin laco acel ocung acunga i teng pi ka acel tye i wi yeya i dipi.

Cal man nyuto cal pa lutino mo man gin gua ki i kulo kun gutweyo pii ite lela kun ngat acel lelane opoto ingom.

Cal man nyuto cal pa co aryo ngat acel obedo abeda ka ngat acel ocung acunga i yim ot cato jami me mac ki acel ot me cato jami me acama.

Cal man nyuto cal lalim piny mo ma ocung i nyim mutoka pa lulim piny kun oketo kamera i ngute.

Cal man nyuto cal pa laco mo ma en oruko otok ka en oruko gicing me tic kun woto ki yubo mac.

Cal man nyuto cal pa lutino abic ma gin gucung kun gucung ka mako cal kun gitye ma igi yom

Cal man nyutu cal atudu ma i pii nam ma en tye i wi pii an tye iteng yen mo ka yenyo cam magege calo rec

Cal man nyuto cal anyogi maki bitogi ki lain man bene kidoyo tergi o maleng.

Cal man nyuto lutino anyira ka awobe matino ma gin gitye lutino kwan kun nongo gucung ka mako cal i ot kilac.